Ɗo ni shago on jei jamani, ɓe ɗo sora boroji jei rowɓe, nda boro guda joi ɗo dari, nda girin ha dou majum ɓe ɗo holla sampul.

Ɗoni jungo debbo on oɗo zani lalle, oɗo wati zobe jungo, be warwaro jungo, oɗo wati jungo o ha ɓerde.